Mu kifaananyi kino ndaba ekibangirize omusimbye emmotoka ezisaabaza abantu, emmotoka zino nnyingi mulimu abantu abagenda okusaabalira mu mmotoka zino.

Mu kifaananyi kino ndaba omukyala. Omukyala ono asibye akatambaala ku mutwe, omukyala yeetisse ebbaafu, ebbaafu erimu ebintu eby'enjawulo okuli amasowaani, ebikopo n'ejjiiko.

Mu kifaananyi kino ndaba enkima ng'era enkima eno erabika eyina ky'eri mu kulya enkima eno ng'eri mmuddo ogwa kiragala.

Mu kifaananyi kino ndaba abasajja babiri. Abasajja bano ababiri nga balina okuba nga bakola mu katale ng'era balina ebibala eby'emicungwa n'obutunda nga biri mu budeeya.